Dhinho nnte ente dhino dhili mwibala dhona dhona dhi fanhanha, ente dhinho dhiliku amaigga, dhabaku enhindho, dhabaku ekutu nho munhwa ente dhinho dhili mu busubi

Eno emmotoka eri muludhudho yetise ebiyumba ebyenkoko, emmotoka eno eriku omusaadha agiriku einhuma wayo yabayo omusaadha.